Maxaaffa yinaniti babaxitino dani borro borreesine woranita ikite hatino kalaqamunita rosunita hattono nabaxitinota ikite leeltano

kalaqonna qooxeessa yaa mayyaate kalaqote ynanniti maati qooxeessuno maati kalaqonna qooxeessaho maati xaadooshshinsa horonsano maati

giwirinna yineemmohu gobbankera loosidhe galtinorira mayi horo aannoho? giwirinnu mama loosanno isi mama loosannoho mootimmate uurrinshara loosanohonso diloosannoho?

amma'note yaa mayyate? amma'no amma'nitannori ayeeooti? gobbankera meu dani amma'no heedhanno ? ati amma'no hiikko garinni afootto?

Seensileho yaa mayatero xawisi seensile hiisine seesinsani seenile horonsiranohu ayiooti seensilu mayi gawajjo afirino

hodhishshaho yaa mayyatero xawisi hodhishsha mayiinni horonsi'nanniho hodhishshu mayi horo afirino hodhishshu hoogiro manchu gawajjamanno kulie?

Safote latishshati yinannihu owaante uyinannitta ikkittanna tinino dagate loonsanni loosoti koni giddoni mitto caabbicho woyi waa ikkara dandaano.

hara daa''attonna darama yineemmo wote hara mittu bayiichinni wole bayiicho harate daa''atto ha'nani saatera daa''antannite darama kayiinni qarru iilleenna babbaxinorinni daramate.

Umu dananchoti yinannnihu manchu beetira goowu aleenni hige fulanoha ikkanna kunino kalqunni afinaniho manu loosinokiha umu dananchoti yinanni

giwirinnaho yineemmohu maa kulanno giwirinnaho loosisi maati isi giwirinnu horo aannonkenso diaannonke giwirinnu maa kulannoho.

owaantete yaa dagate uyiinannita owaante ikkitanna tinino mootimma ikkito motimma ikitinokki uurinsha safote woy balaxote uyiitanota owaantete yine woshshineemo yaate tini owaantete.

Tuqqu xaadoahe yaa mayate tuqqu xaadoshe horonsinanihu ayiooti tuqqu xaadoshe horonsinanihu hiitene saterat kuni wolurini baxxano

Super marketete mirte mama afantano super marketete mirte horose maati supermarketete mirte horonsinanihu mamootena hiite sateratiro xawisi

biifisate yaa mittoricho noowiinni woyyeessine loonse babbaxino dani kuula buuratenni woy babaxino dani suude ledatenni biifinsanni gara biifisate yinanni.

Muronna laaolo maati muronna laalote badooshu noonsa insa lamenti mimitinsa ledo xaadanonsahu hiito xaadanoro seekite xawisie

afantino gashshaanonna annuwa yineemmo woyiite maati mereeronsa noo xaadooshshinna badooshshino maatiro seekkite xawisi afantino gashshaano mayyaate.

hara harate yinayiiti mittu bayiichinni wole bayiicho harate yaate daa"atto kayiinni ha'nanni woyte ofolline fooliishiratenni hattono la'nanni ha'nanni.

Seessaho yaa mito seessinse biifinsanni hayyo ikkitanna kunino danicha gede buudhi'ne hayishi'ne hatono dancharicho hidhine seessate.

muronna laalote yineemmori shiimmaaddaricho xaala fulinoricho ikkanna lophiha ikkiro guma aatenni hattono dikkote mereersha shiqishatenni e"o abbannore ikka dandaanno

Daddaloho yineemmohu hiranirenna hidhinannire ikkanna mannu heeshshosira dancha gawe afirate loossano loosoti woyi dikkote mereersha daddaloho yine woshshineemmo yaate.

hodhishshaho yaa mittu bayiichinni wole bayiicho harate horoonsi'nanniho ikkanna kunino yanna mule assatenna hattono e"ote buicho ikke babbaxxino owaante aankera dandaanno

kalaqonna qooxeessa yaa kalaqote yinanniti kalaqamunni mannu loosikkinni afi'nanniricho ikkanna qooxeessu kayiinni hee'nanniwa gallanniwa loosi'nanniwanna honsanniwa ikka dandaanno.

seensille yineemmohu mittoricho seesiinse wona noowiinni roorenka baxisanno gede assine loonsoonnire ikkanna kunino baxisannohonna halchishannoho.

sicconna badooshshe yineemmohu gobba gobbatenni badate daga dagatewiinni badate hattono babbaxxino uurrinsha wole uurrinshawiinni badannoha hatto yine woshshinanni

daddaloho yinay woyte mittoricho hirranninna hidhinanni yayyo ikkitanna tinino mannu e"osira loosanno looso ikkenna hakkonne kaynni roorenka dikkote mereershira hosannoho yaate.

Baatotte offolonna dhaage yinemotti baatotte offolonna dhaage kaalaqamunni biifinotte baaxisanotte haatonno haalichishano gaarinni laagaamenna xe'ichamette

sagale manchi beettirano ikko kalaqamu baalunkura heerate hasiissannota ikkitanno tenne sagale saga'la hoongiro hee'ne danfanni yaate ikkkollana kayinni baalunku kalaqami babbaxino garinni saga'lanno

Hara daa"atanna darama yineemmoti mittu baychinni wolu baychira hara ha'nanni woyte daa"antanni darama kayni babbaxxino qarri iilleenna ha'nannita daramate yinanni,

muuziiqaho yineemmohu faarso ikko sirba dukkisannoha ikkanna kunino faarsinanni woyi sirbinanni saatera dancha gede asse dukkisanno sokka sayiisate dancha gede kaa'lanno.

Faashinete yineemohu haarorichoti xaalla dayinoho yaate konericho faashinete yine woshate balaxxe afewoha yaano woyi jaaliki kulanna hattoni woshamanoreeti

Minenna galanni mine yaa mayatte, minenna galanni mini gido mayi xaadooshi no, minu maati, galanni mini maati, lamunku mitto ikkituro qaru no?

maashshinubba duucha maashshine gamba assine woshshinanni qaale ikkanna kunino babbaxitinno horora hossanno maashshine gamba assiniro maashshinubbate yinanni

koattette yaa manchi beetti callu lekkasira wodhe horonsirannota ikkitanna tini wolu kalaqami dihoronsiranno uduunnichooti koatteno babbaxino daniti heedhanno yaate.

sagalete yaa manchu beetti woy wolu kalaqamino heerate qaranna kaima ikkitanna sagale hoogguro hee'ne didandiinanni hudi'nanni reynanni yaate.

faashinete yaa mayyaatero xawisi faashine horoonsirannohu ayeeti f. aashine tini mama afantannote faashine mamarii jammarte heedhannote

Hodhdhishaho yaa mittoricho uduune ikko manna mitu bayichini wolu bayichira rahr iillishate horo'nsinnaniha hodhdhishaho yine woshineemo yaatr

hodhishshanna yineemmohu bayiichunni bayiicho manna ikko uduunnicho hattono wolere horonsiratenni bayiichinni bayiicho massirate horonsi'neemmoho yaate.

babbaxxino dani uduunnicho yaa mayyaate babbaxxino dani uduunnichi mama afamanno horosino maati ati horoonsidhe egennootto woy egennootta.

minenna gallanni mine yinannihu mineho yinayiihu mannu heerannowa baalanka loosi'naniwanna dadda'linanniwa mineho yinanni gallanni mine kayiini galate call horonsi'nanniha gallanni mineeti yinay.

borrote uduunne yinannihu mama afamanno borrote uduunni maa borreessinanniho me"u danihu borrote uduunni no seekkite qolattora hasireemmo

Odootte yineemoti mitu garinni afinokki manirra sokka sayinsanni doogo ikkitanna tini odoono babaxino garinni sayinsanitte borrotenni sayinsaniti no, vidiootenni sayinsanitinna misiletennino sayinsanni yaate

afantino gashshaanonna annuwa yaa mayyate? afantino gashshaano ayeeooti? annuwate yineemmori hiikkuriiti? annuwaho meu dirinni kayiinse yaate dandiineemmoro kulie.

loosoho yaa mannu heeshshosi woyyeessirate loosannoho yaate qolteno loonsannihu hattono wolu garinni babbaxino looso loosate yaate

boohaarranni mereersha yaa mayyate? boohaarranni mereershira ayi boohaaranno? jajjabunso shiimmaaddu hattono amuwunso mayi boohaarannoro seekkite xawisie.

koatte manchu beetti callu lekkate wodhannota ikkitanna tini wolu kalaqami di horonsirannote yaate koatte calla horonsirannohu manchi beettooti hattono babbaxinowa...

Addawu agarano yinaanniri maama heedhanoretiro xaawisie insano loosinsa maati maayira woshinaninsaro xaawisie konne seekittee kuli

elekitiroonikisete yaa mayyaatero kulie elekitiroonikise mayni loossannote elekitiroonikisete uduunnicho afi'nannihu mamaati maatirono kulie

hodhishshaho yinannihu manchi beeti mittu baychinni wole baycho harate horoonsi'nanniha ikkanna kunino duuchu danihu heeranno yaate kaameluyi ha'nayihu motorete ha'nayihu hattono horophillunnini ha'nannihu

seensilleho yinannihu mittoricho wona noowiinni roore seesiinse biifinse baxisanno gede assine loonsanniha seensilleho yine woshshinanni

Seensileho yaa mayyaate seensile hiito asine loonsanni seesinsanihu matti seesisanohuno ayti koone seensille mama loonsanni

muronna laalo yineemmoti murote yinanniti xaalla fultanni noote yaate laalo kayiinni laaltannote gumma gummisseenna sagalete horonsirano dandiineemmo yaate.

Hara, daa'atonna, darama yinannihu, harate yinayi woyite mitu bayichini wolu bayichira woyi mitu ollinni wolu olliirra harate yaate daa'ato kayinni ha'nanni woyite daa'antanniho, darama qaru iiliro daramate yaate

loosoho yaa manchu beetti heeshshosira eo afirate hattono babbaxino garinni loosannoha loosoho yine woshshineemmo duuchu dani loosi no yaate.

suprimaarkeetete yaa mayyate? suprimaarkeetete mirte mama afantannote? tenne mirte hirrannihu mamaati? tee suprimaarkeetete mirte ronsiro.....

Hayyonna bude yinanni woyte, hayyote yaa mittoricho loonsaniha ku'lanihanna bade saysaniha ikkanna kayinni hayyo hayyeesine hee'ne woleho ku'lanihu budu no.

afantino gashshaanonna annuwa yinanni wote afantino gahsshaano gashshitu yannara dancha looso loosatenni dagate ledo egenantinoreeti annuwu jawa diro heeratenni afantinoreeti.

Tuqu xaaddooshe yinanihu kaliqete deerinni manu bayicho baalla heere hasawanohanna xaadanoha ikkanna kuninno manchu ledo ilete la'nikkinni tuqa horonsiratenni xaandanni.

Loosoho yaa mitoricho affirate ikko mulla loonsanniha ikkano kunino duuchu dani loosi heerano, loosu babaxinoho yaate kayini loosoho yaa

Dadalloho yaa mayate, dadallo dadalanohu ayeeti, dadalanihuno hiikoneti, dadallu mayi horo afirino, dadalloho gudaatu noosi?

Dagana maate yinemo woyiye dagate yinayiti batiynete maate kayini mittu mini manati yaate kone manano dagana maatete yine woshineemo.

Giwirinaho yaa mayate, giwitinuyiti horosinno maati, giwirinu mama afamanno, giwirinuyiwa ayee gede ikke maana maa kulanoro xawisi

Giwirinaho yinanihu gobanke giddo loosidhegaltinorira mixo kalaqate sokka sayisanoha ikana kunino babaxino danini laalchu aana ilachishe loosanoha giwirinaho yine.

hodhishshaho yineemmohu mittuwiinni wolewa mittu olliinni wole ollaa harate kaa'lannoha ikkanna kunino mulenni marre iillate saateno dancha gede agaranno.

ijaaraho yaa mitto xaala minanni he'nooni mine woye minne gudooniha loosunniha ikko gallanniha daddaluniha ikko he'nanni minenna hattono babbaxitinoha ijaaraho yonanni.

Rosoho yinannihu manchu beetira eggenotte ka'imu xinta ikkanna, kuni rosino babaxinno daninni ronsanniho yaate mitu xerritote ronsanniho mitu lamalate jeeforra ronsanniho mitu bara baalla ronsaniho

Mininna dubu saada yaa mayatero xawisi, mini saada mama galitanote dubu saada mama heedhanote, lamenti saada mitteeni'nso hoji hojiyi heedhanno

Ama'note yinaniti maganuyina manuyi xaadisanotta ikkitanna, amana maatiro xawisi, koni gedensanni ama'no hiikuyi gariyi heedhanorono kuli

murote ya shiimmaaddaricho xaalla kaanseenna woyi winxeena fulinoricho ikkanna laalote yinanni wote gumma gummisatenni laalatenni dikkote shiqinsheno ikko sagalimmate horonsi'nanni.

Hara, daratonna, darrama yineemo woyite, hara mitu bayichinni wole bayicho harate, ha'nanni woyite daa'antanni ha'nanni hakoye darama kayinni qaru iilliro daramanni garatti.

Hara, daa'atonna darama yinayihu, harate yaa mitu bayichinni wolewa hara ikkitanna, daa'atto kayinni ha'nani saatera daa'antanirichoti yaate, darama babaxino qari iilleenna darame wolewa harate.

mininna biirote uduunnicho yineemmohu minenna biirote horonsi'nanniha ikkanna kunino mimmito lawarano baxxarano dandaanno uduunnicho mininna biirote uduunnicho yinanni.

odoote yaa mittoricho mannaho leelinshaninna sokka sayiinsanni doogo ikkitanna mitu egeninokkiricho xawinsanita woye odeesinannita odoote yine woshshinanni.

Ama'no manchu beetti kalaqanchisi ledo xaadanno buussa ikkanna kunino babaxino dani ama'na heedhano ati kayini ama'na maatiro mayira horonsinanniro lede xawissi

Muronna laallote yaa mayate, muro maati, laallo maati, mutonna laallo mamma anfanireeti, hotonsiranohunno ayeetiro xawisi

daganna maate yaa daga maatete gamba yituro kalaqqannoho maate kayiinni mittu mini giddo heeranno manna baalanka xaphi assine maatete yine woshshinanni.

umu dananchooti yinannihu manchi beetira goowisi aleenni qoonchu iima fulannoha ikkanna, kunino dancha geede biifisi'niro baxisannoho woyi dancha gede halchishannoho

adawu agaraano yaa mayyaate? adawu agaraanohu loosinsa maatiro xawisi, adawu agaraano mama loossannoreeti insano ayeeootiro kulie.

sumudaho yaa mayyate? sumudu maa xawisanno? sumuda sumudannohu ayeeti? hittoonni sumudaho yinannihu maati

Mini uduuneti yinemohu mini giddo heeranoho mini giddo horonsinemoho konne uduune wolu uduniwiini baxanoho yaate koni daafira mini uduuni danchaho.

Kalaqonna qooxeessa yinannihu, kalaqote yaa manchu loosikkini kalaqunni afi'noricho ikkanna qooxxeesu kayinni hee'nanniwa loonsanniwa hattono dadda'linanniwa loonsaniwa ikkano.

Babaxino dani uduunicho yinaayihu duuchu dani uduunicho ikkanna kuni uduunino su'misino babaxanoho, su'misi babaxinte gede loosisininno babaxano uduunichoti yaate koni uduunichiti horosino babaxitinote yine woshinanni

adawu agaraano adawa agarsiissannore ikkitanna insano cancu kalaqaminowa woyi huluullammoonniwa rakke marte adawa agarsiissanoreeti yineemmonsa.

elektroonikisete yineemoti babbadhino dani uduunicho ikkanna kunino mobayiile, televishiine firiijenna hattono caabichu wolqanni loosanore baala elektroonikisete yinanni

Ama`note yaa mayaate ama`no ama`nitanori ayiootiro xawisie ama`no me`u daniti hedhano ati ama`no ayirisatonso hiitoti.

Muziiiqaho yaa mayyaate ? Muziiqa horonsi'nannihu Mamaat? Muziiqa Horonsiranohuno ayeet? Ati muziiqa horonsidhe egenooto?

egenshiishshaho yaa dagate sokko sayiinsanniha ikkaanna kunino afinokki mannira mittoricho kullaani hayyooti borrotenni huurotenninna misiletenni ikkara dandaanno

faashine maati? faashinete yinanniti mama afantannote? faashine horonsirannohu ayeeti? tini mamaro hanaffinoro afootto?

sumudaho yineemmohu mittoricho leellano ikkanna kuni sumudino sumundoonsiri borro iimasi nookkiha kuni konneeti yee kulannoho yaate

Mini uduune yineemohu mini gido horonsinanniha ikkana kuni uduunino babaxino dani suma afirinoho su'misi garini loosisino baxanoho yaate kayini kone uduune anfannihu mine ikkeeo daafira mini uduune yine woshinayi

Minina biirote udunicho yinemohu mini uduunichi mine horonsinemoho biirote udunichi kayini biirote horonsinemoho koni lamunku xadooshi maati?